Suuraa kana irratti beeksisa argina. Beeksisni karaa ittiin namoonni dhuunfaa hojii garaa garaa hojjetan akkasumas immoo dhaabbileen daldalaa guguddoon illee karaa itti isaan oomisha isaanii itti ibsatan, uummataa wajjin wal baruudhaaf namoonni akka meeshaalee isaanii fayyadaman gochuudhaaf karaa ittiin namoonni yookiin immoo dhaabbattoonni fayyadamaniidha.

Suuraa kanarratti kan arginu kitaabadha. Kitaabni namoota beekumsa gurguddaa qabaniin kan barreeffamu yoo ta'u, kan ittiin ergaa isaanii muuxannoo fi mudannoo jireenya keessatti isaan mudate karaa itti dhalootaaf yookaan namoota naannoo isaaniitti jiraniif karaa isaan ittiin qoodanidha.

Suuraa kanarratti geejjiba agarra. Geejjibni wanta namoonni bakka tokko irraa gara bakka biraatti socho'u dhaaf itti fayyadamanidha. Yeroo namaa fi humna namaa illee kan namaaf qusatudha. Gosawwan geejibaa baay'een ni jiru, kanneen keessaa immoo geejjiba lafoo kanneen akka konkolaataa, geejjiba qilleensarraa kanneen akka xiyyaaraa fa'a caqasuun ni danda’aama.

Suuraa kanarratti kan agarru nyaatadha. Nyaati wanti dhala namaatiif barbaachisudha. Akkuma hundi keenya beeknu nyaata malee namni illee jiraachuu hin danda'u. Kunis immoo nyaatni aadaa, duudhaa fi ilaalcha akkasumas immoo yaada nama nyaata sana hojjatuullee karaa ittiin calaqqisiisuu danda'u ni qabaata jechuudha.

Bu'uuraaleen misoomaa wantoota diinagdeen biyya tokkoo sadarkaa kamirra akka ga'ee fi hammam akka guddate calaqqisiisuuf nu gargaaran keessaa isa tokko dha. Bu'uuraaleen misoomaa baay'eetu jiru. Isaan keessaas: kanneen akka humna ibsaa, bishaan dhugaatii qulqulluu, mana barnootaa fi dhaabbileen fayyaa kanneen caqasamanii dha.

Suuraa kanarratti sirna bittaafi gurgurtaa agarra. Sirni bittaa fi gurgurtaa hojiikee dinagdee keessaa isa tokko ta'ee hojeelee diinagdeef illee baay'ee utubaa kan ta’edha. Sirni bittaa fi gurgurtaa karaa itti namootni wanta fudhachuu barbaadan qarshiidhaan itti jijjiiranii fi namoonni hojii kanarratti bobba'anii jiran illee maallaqa irraa argatanidha.

Suuraa kana irratti biqiloota agarra. Biqiloonni bareedina uumamaa akkasumas madaallii uumamaa eeguudhaaf kan baay'ee nu gargaaranidha. Akkasumas immoo biqioonni madda nyaataati, bakka namootni itti boqotanidha, akkasumas illee qorichummaadhaaf biyya keenya keessatti yeroo itti gargaaraman ni agarra.

Suuraa kanarratti qonna agarra. Qonnaan hojii diinagdee bu'uura yookiin immoo madda galii ta'ee fi diinagdee biyya keenyaa illee baay'inaan kan utubuudha. Ummanni biyya keenyaa harki caalaanis hojii kanarratti bobba'ee kan argamuudha. Kanaaf, qonna irraa wabii midhaan nyaataa danda'uu akkasumas immoo oomishaalee garaagaraa argachuun ni danda'ama.

Suura kanarratti hawaasa agarra. Hawaasni walitti qabama namoota naannoo tokko jiraatan, yeroo baay'ee immoo afaan tokko dubbatanii fi aadaa wal fakkaatu kanneen hordofanidha. Hawaasni naannoo tokkoo waanta waliin qooddatu baay'ee waan qabuuf, yeroo baay'ee walitti dhiyeenyaan rakkina waliillee qooddachaa waliin jiraatu.

Suuraa kana irratti gijibaa agaraa. Gejibni karaa ittin yookaan mana ittin meshaleen gara garaa yeroo gababaa keessatti yeroo gabaa keessattifi haala salphaa ta'een bakka tokko irra bakka garabiratti deemidhaaf itti gargaramanidha. Sirni gejibaa jireenya namoota guyyuu baay'ee salphisuudhan kan oluudha, kan fayyadudha.

Suura kana irratti sirna bittaa fi gurgurtaa argina. Bittaa fi gurgurtaan karaa namoonni qarshii fi meeshaalee wal jijjiiranidha. Akkasumas utubaa diinagdee biyya tokkooti. Namoonni hojii idilee godhachuudhaan jireenya isaanii guyyuu ittiin gaggeessanidha.

Suuraa kanarratti namoota beekamoo agarra. Namoonni beekamoon hojii isaaniin yookaan immoo ogumaa qabaniin hojjetanii namoota hawaasa bitmratti fudhatanummaa guddaa qabanidha. Ilaalcha hawaasaatiin illee namoota dhiibbaa guddaa uumuu danda’anidha. Jireenya hawwaasummaa isaanii keessattilee namoota dhiibbaa uumuu danda’anidha jechuudha.

Suuraa kanarraa barnoota agarraa. Barnoonni: madda beekumsaa, karaa itti dhaloonni qaroomina horatu, akkasumas immoo warreen beekan (kanaan dura kanneen baratan) beekumsa isaanii dhalootaa gara dhalootaatti kan isaan ittiin dabarsanu dhaa. Namni barachuudhaan kalaquu, qaroomuu, akkasumas immoo addunyaa fi biyyasaa jijjiiruu ni danda'a.

Suuraa kana irratti kophee agarraa. Kopheen waanta luka isaaniitti godhachuudhaanii luka isaanii irraa balaa ittisuuf akkasumas immoo ittiin bareeduuf illee itti fayyadamanidha. Gabaa irrattis kopheen gosaa fi boca garaagaraatiin kan gurguramudha. Kunis immoo namoonni balaa ofirraa ittisuuf qofa osoo hin taane bareedinaaf akka itti fayyadan godheera.

Suuraa kanarraa amantaa agarra. Amantaan wanta namoonni itti amananii garee uummachuudhaanisimmoo wanta amanan kana karaa ittiin calaqqisiisan keessaa isa tokkodha. Namooni cidha akkasumas sirna awwaalchaa illee karaa amantii isaanii kan gaggeeffatanidha jechuudha.

Suuraa kanarratti qaamolee olaantummaa seeraa kabachiisan agarra. Qaamoleen olaantummaa seeraa kabachiisan biyya keenya keessa nagaa fi tasgabbii akka jiraatu hawaasni tasgabbaa'ee hojiisaa hojjatee akka jiraatu akkasumas immoo daangaan biyya keenyaa akka kabajamuu fi warreen hojjatanidha. Akkasumas illee yakki akka hin babal'anne dursanii kan hojjatanidha.

Suuraa kanarratti kanarratti biqiloota agarra. Biqiloonni faayaa uumamaa fi madaala uumammaallee eeguudhaaf bakka jireenyaa bineensota bosonaa ta'aniillee ni tajaajilu. Biqiloonni yeroo baay'ee qorichummaadhaaf ta'anii madda nyaataa ta'anii uummata kan tajaajilanidha.

Suura kanarratti manneen nyaataaf dhugaatii argina. Manneen nyaataaf dhugaati yeroo baay'ee bakkee namoonni yeroo boqonnaa isaanii dabarsanii bashannanuuf dhaqanidha. Akkasumas waan nyaatamuu fi dhugamu fayyadamuudhaaf bakka namoonni deemanidha. Naannoo magaalaatti yeroo baay'ee manneen nyaataaf dhugaati arguun waan baratamedha.

Suuraa kanarratti meeshaalee elektirooniksii agarra. Meeshaaleen elektirooniksii jireenya keenya guyyuu salphisuudhaaf teeknooloojii baay'ee kan of keesatti qabatanidha. Meeshaalee kanneen mana jireenyaa keessatti bakka hojiitti akkasumas mana keessatti baay'inaan namoota tajaajilu.

Suura kana irratti nyaata agarra. Nyaanni wantoota jireenya namaatiif bu'uura ta'an keessaa isa olaanaa fi iddo jalqabaa qabatudha. Akkasumas, nyaata irraa namni anniisaa ittiin jiraachuu danda'u ni argata. Akka biyyaa fi aadaa biyya sanaatti immoo nyaanni biyyaa biyyatti yookiin bakkaa bakkatti garaa garummaa qabaachuu ni danda'a.

Suuraa kanarratti kan argaa jirru siyaasa mataasaa danda'e ta'ee, namoonni biyya bulchan akkasumas immoo dhaabbilee garaagaraa hundeessanii kanneen siyaasarratti ogummaa guddaa qaban irra jiranii fi dhaabbata mataasaa danda'e kan qabanidha.

Suuraa kanaa gadii irratti kan argamu mana amantaa dha. Manni amantaa bakka itti amantii ofii gaggeeffatan yoo ta'u addunyaa kana irra amantaa gosa addaa addaatu jira.

Suura kana irratti hojii muuziqaa agarra. Hojiin muuziqaa gosoota aartii keessaa tokko ta'ee, karaa itti namoonni miiraa fi yaada isaanii ibsatanidha.

Suura kana irratti hojii beeksisaa agarra. Hojiin beeksisaa karaalee ittiin dhaabbattoonni garaagaraa akkasumas namoonni dhuunfaa illee oomisha fi tajaajila isaanii karaa isaan beeksisanidha. Karaa ittiin waanti tokko maal akka ta'e maaliif akka fayyadu illee hawaasa tokko bira ergaa barbaadamu ittiin dabarsanidha.

Suuraa kanarratti meeshaalee tajaajilamnu garaagaraa arganna. Meeshaaleen kunniin kan jireenya keenya guyyuu nuuf salphisan wantoota ciccimoollee karaa salphaan namoonni akka hojjatan kan gargaaranidha. Fakkeenyaaf meeshaalee mana keessatti fayyadamnu kanneen bakka hojiitti fayyadamnu jijjiiruun ni danda'ama.

Suuraa kanarratti nama beekkamaa agarraa, namoonni bebbeekamoon namoota hawaasa keesaatti bebbeekamanii, kanneen hawaasarratti dhiibbaa uumuu danda'aniif hojii gaggaarii hawaasaaf , hawaasa keesaa bahaniif hojjachuudhani hawaasa biratti jaalatamummaaf fudhatamummaa qabanidha jechuun ni danda'ama.

Suuraa kanarratti wantoota bareedina ofii eeggachuudhaaf nu gargaaran agarra. Wantoonni bareedina ofii eeggachuudhaaf nu gargaaran kun yeroo baay'ee uumamaan kan argaman akkasumas immoo oomishamanii illee gabaatti kan dhiyaatan ta'uu ni danda'u. Wantoota kana fayyadamuudhaan namoonni gogaa isaanii, bareedina rifeensa isaanii akkasumas illee qaama isaanii ni eeggatu.

Suuraa kanarratti kanagarru suuraa kitaabaadha. Namoota beekumsaa fi muuxannoo olaanaa qabaniin kan barraayee fi namoonni kunimmoo mudanno jireenya keessatti isaan mudate kan irraa baratan garaagaraa namoota kaaniif karaa itti qoodanii fi dhalootaaf karaa itti dabarsanidha.

Suura kana irratti beeksisa agarra. Beeksisi karaa itti dhaabbileen akkasumas, namoonni hojii garaa garaa hojjetan oomishaa fi tajaajila isaanii beeksifatanidha. Wantoota qabanis gabaaf dhiyeessadhuun karaa itti gurgurani; eenyummaa isaaniis karaa itti uummatatti beeksisanii fi uummataa wajjin wal baruudhaan gabaa argachuudhaaf isaan gargaarudha.

Suuraa kanarratti alaabaa ni agarra alaabaa calaqqisiistuu eenyummaa biyya tokkoodha. Namni tokko alaabaa biyya tokkoo ilaaluudhaan biyya kam akka taatellee beekuu ni danda'a. Kanaaf alaabaan mallattoo birmadummaa fi olaantummaa ofiin of bulchuu biyya tokkooti. Kanaaf biyya tokko keessatti hiika guddaa kan qabudha jechuudha.

Suuraa kanarratti namoota bebbeekamoo agarra. Namoonni bebbeekamoon namoota hawaasa biratti fudhatamummaa guddaa qabani, hojii hojjetaniin hawaasa irratti dhiibbaa uumuu kanneen danda'anii fi yeroo hundumayyuu hawaasa sanaan kan yaadatamani dha. Fakkeenyaaf artistoonni, namoonni siyaasaa baay'inaan ummata biratti ni beekamu.

Suuraa kanarratti kan nu argaa jirru bakka bashannanaa ti. Bakkeewwan bashannanaa namoonni yeroo hojiitiin ala bakka isaan itti yeroo dabarsanu akkasumas immoo dhiphina garaagaraa irraallee furmaata argachuudhaaf bakka isaan deemanuu dha. Bakkeewwan bashannanaa biyya keenyas iddoowwan baay'eetu jiru. Iddoowwan kanatti namoonni yeroo isaanii ni dabarsu jechuudha.

Bineeldonnii fi bineensonni bosonaa kanneen madaala uumamaa eeguu keessatti gahee olaana qabani dha. Akkasumas immoo bineeldonni manaa namoota yeroo baay'ee hojiidhaan illee namoota kan gargaarani dha. Bineensonni immoo kan hawwata turistii ta'uudhaani biyyaaf illee sharafa alaa argamsiisani dha.

Suura kana irratti qaamota seera kabachiisan agarra. Qaamonni seera kabachiisan biyya keenya keesatti olaantummaan seeraa akka kabajamu, daangaan biyya keenyaa akka kabajamu, biyya keessas nagaa fi tasgabbiin akka jiraatu, yakki akka hin babal'anne, uummanni jaalalaa fi nagaadhaan waliin akka jiraatu gochuu keessatti shoora olaanaa kan taphatanidha.

Suura kana irratti geejiba agarra. Geejibni waanta namoonni bakka tokko irraa bakka biraa ittiin deemuudhaaf tajaajilamanidha. Kunis immoo yeroo fi humna namootaa kan qusatudha. Gosoonni geejibaa garaa garaatu jiru. Kanneen keessaa: geejiba lafoo kanneen akka konkolaataa, geejiba bishaan irraa, akkasumas immoo geejiba qilleensa irraa kanneen akka xiyyaaraa caqasuun ni danda'ama.

Suuraa kanarratti meeshaalee namoonni itti fayyadaman agarra. Namoonni meeshaalee garaagaraatti fayyadamuudhaan hojii isaanii ni salphisu. Akkasumas immoo jireenya isaanii irra caalaa kan mijate gochuudhaaf itti gargaaramu.

Suuraa kana irratti, namoota beekamoo agarra. Namoonni beekamoon namoota hawaasa keessatti kanneen dhiibbaa uumuun beekamanii fi dhiibbaa uumuu danda'anidha. Namoota ogummaa qabaniin hawaasa keessatti dhiibbaa gaarii ta'e uumanidha. Fakkeenyaaf namoota siyaasaa akkasumas artistoota fa'a fudhachuun ni danda'ama.

Suura kana irratti hojii agarra. Hojiin madda galii nama tokkoof kan ta'u akkasumas immoo utubaa diinagdee biyyaati. Namoonni kallattii gara garaatii fi ogummaa qabaniin hojii garaa garaa irratti bobba'anii hojjetan ni agarra. Kanaafuu, waanta nama kabachiisu, jireenya namaa jijjiiru, akkasumas immoo namni hojjechuun dirqama isaa akka ta'ellee beekee hojjechuu akka qabudhaa jechuudha.

Suuraa kana irratti meeshaalee jireenya guyyuu keenya keessatti mana keessatti itti fayyadamnu agarra. Meeshaalen kun jireenya keenya kan salphisan namoonni ammoo hojii mana isaanii keessatti hojjetaman humna qusachuudhaan haala salphaatiifi yeroo gabaabaa keessatti akka hojjetanuufi kanneen nu gargaaranidha. Meeshaaleen kunneenis kanneen warshaatti oomishaman ta'uu danda'u.

Suuraa kanarratti meeshaalee mana keessatti itti gargaaramnu argina. Meeshaalee mana keessatti itti gargaaramnu kanneen bareedinaaf oolan akkasumas immoo nyaata hijjechuufi nyaata dhiyeessuuf illee kan itti gargaaramnu ni jiru. Meeshaaleen kun namoonni hojii isaanii karaa salphaa ta'e hojjechuu keessatti gahee olaanaa qabu.

Suuraa kanarratti meeshaalee elektirooniksii agarraa. Meeshaaleen elektirooniksii meeshaalee humna anniisaa elektiriksiin hojjetan ta'anii, hojii gara garaa namoonni guyyuutti hojjetan salphisuudhaaf akkasumas immoo namoota deeggaruudhaaf meeshaalee fayyadanidha. Meeshaalee kana mana keessattis ta'e, alatti itti fayyamuu ni dandeenya.

Suura kana irratti oduu agarra. Oduun odeeffannoowwan haarawaafi wayitaawaa ta'an, wantoota guyyuudhaan taateewwan addunyaa keenya irratti mudatan karaa itti miidiyaalee hawaasaa yeroo isaan haala eeggateen ogeessotaan gara uummataa ga'anidha. Kana irraas ammoo uummanni odeeffannoo haaraa argachuu ni danda'a.

Suura kana irratti bareedina faayaa agarra. Faayaan yeroo baay'ee namoonni sagantaa addaa qaban sagantaalee isaanii bareechachuudhaaf kanneen itti fayyadamanidha. Fakkeenyaaf: yeroo baay'ee cidha irratti, sagantaa suuraa irratti, akkasumas sagantaa kabaja guyyaa dhalootaa fi kan kana fakkaatan irratti faaya gosa garaa garaa arguu ni dandeenya.

Suuraa kanarratti kuduraalee fi muduraalee agarraa. Kuduraalee fi muduraaleen wanta nyaataaf nu barbaachisan ta'anii yeroo baay'ee namoonni nyaatanii fayyaa isaanii akka eegggatan, qaama isaanii akka eeggataniif illee wantoota gorsamaniidha. Kuduraalee fi muduraaleenis biyya keenyatti baay'inaan kan oomishamanii fi baay'inaan kan beekamaniidha.

Suuraa kana irraa kan hubannu sirna ijaarsaati. Sirni ijaarsaa ogummaa of danda'eefi baay'ee beekamaa ta'edha. Akkasumas namoonni fakkeenyaaf mana ijaarrachuudhaafi bakkeewwan babbareedoo gara garaa hojjechuudhaafi ogummaa sirna ijaarsaatti fayyadamu. Kanaaf sirni ijaarsaa ogummaa baay'ee kabajamaafi beekamaa jireenya namaatiifis baay'ee barbaachisaa ta'edha.

barumsa jechuun wal jijjiirraa beekumsaa ta'ee karaa kallattii yookiin immoo idilee fi aalidileetiin kan kennamuudha akkasumas immoo barumsi karaa ittti namoonni beekumsa isaanii gara dhaloota itti aanuutti dabarsanii fi dhaloonni sammuunsaa qarame waa kalaquu danda'u fi biyyaafi saba jijjiiruu danda'u karaatti uumamu keessaa isa tokkodha

sura kanarratti kitaabolee fi sirnoota barreeffamaa garagaraa argannaa kitaaboleen gaasaxaawwanii fi barruuleen garagaraa karaatti namoonni beekumsa isaanii ilaalcha isaanii akkasumas imoo waanta isaan keessa jiruutti calaqqitisaniifi namoota warra kaaniif illee karaattiin qoodan keessaas tokkodha

Suura kanarratti meeshaalee jireenya guyyuu namaa salphisuudhaaf namoota fayyadan keessaas tokko garraa. Meeshaaleen kunneen hojiiwwan yeroo dheeraa fi humna guddaa gaafatanii kanneen namoon hojjetanii karaa salphaa fi humna xiqqoodhaan akka namoon hojjetan kanneen namoota gargaaraniif jireenya namaa kan salphisandha.

Qonni utubawwan diinagdee biyya keenya keessaa tokko ta'e lafa qotuu fi horii horsiisu irratti kan qodamuudha. Suura kana irrattis gosa qonnaa isa lafa qotu jedhamu kan agaruudha. Lafa qotuu irraa immoo midhaan nyaataa akkasumas immoo bareedinaa fi wanta garagaraaf gosawwan midhaani nu barbaachisan argachuu dandenya.

Suura kan irratti namoonni hojii hojjetana garaa hojiin wanta nama kabachiisu akkasumas immoo jireenya namaa kan jijjiiruudha. Namoonni kallattii garagaraatiin akka ogummaa isaanitti hojii adda addaa irratti bobba'anii ni hojjetu kanaaf hojiin wanta jajjabeeffamuu qabuu fi namni tokko illee hojjetee kan ittiin jijjiiramu danda'uudhaa jechuudha.

Suuraa kana irratti oduun yeroo odeeffamu agarra. Oduu jechuun miidiyaaleen hawaasaa yeroo isaanii eeggatanii tamsaasa kallattiidhaanis ta'ee alkallatiitiin yeroo isaan itti odeeffannoo haaraa jiru uummata biraan kan ittiin ga'anidha. Karaa kanaanis uummanni odeeffannowwan sirriifi qabatamaa ta'an yeroo isaatti argachuu ni danda'a.

Suura kana irratti namoota olaantummaa seeraa kabachiisan agarra. Namoonni kun biyya tokko keessatti olaantummaan seeraa kabajamuu yakki akka hin babal'anne akkasumas immoo namoonni nagaadhaan bayee akka galu nagaan namootaa akka eegamufi warreen yeroo hundumaa hojjetaniifi tattaafatanidha. Isaan irraa kan ka'es biyyi tokko nagaatti in eegamti.

kan argaa jirru kuni nyaataa dha nyaatni dhalii namaa jiraachuudhaaf kan itti fayyadamuu fi waanttoo jireenya dhala namaatiif murteesso ta'an keessaa isa tokkodha. ittiin jiraachuudhaaf qofa osoo hin taane namoonni aadaa aartii fi ilaalcha isaanii karaa ogummaa nyaataatiin ni calaqqisiisu.

Suura kanarratti meeshaalee garagaraa namoonni itti fayyadaman keessumatti immoo kanneen mana keessatti agarraa meeshaaleen manna keessatti nuu fayyadan yeroo baa'ee namoonni nyaata ittiin bilcheessuuf akkasumas immoo hojiiwwan mana keessaatti salphisachuuf kan itti fayyadamuu fi jireenya guyyuu namaa kanneen namaaf salphisaniidha.

kun faayaa sagantaawwan garagaraa kanneen akka cidha kabaja guyyaa dhaloota akkasumas sagantaa suuraa bareechuudhaaf namoonni itti gargaaramanidha namoonni garagaraas ogummaa kana fayyadamuudhaan hojii mataa isaanii uummatanii yeroo hojjetan ni mul'ata

surra kanaarratti sirni bittaaf gurgurtaa argannaan sirni bittaaf gurgurtaa karaatti meeshaaleen yookiin immoo waantoonni gara garaatti namoota giddutti wal jijjiiramanii akkasumas immoo utu baadii nagdee biyya tokkoot namoonni baay'een hojjidii nagdee ykaan gosadii nagdee kanaarratti hirmaachuudhaan ofiiisaaniif maatisaan yeroo jijjiiranagarra

sura kanirraa booraale misoomabannaa booraalim misoomaa wansu jireenya hawaasi tokkoo fi hedduu barbaachisan keessaa tokkodhaa booraalimmisoomaa keessaa kanneen akka fayyaa bishaan dhugaattii qulqulluufi mana barnootaa caqasuu i danda'ama hawaasi tokko booraalee misoomaa kanneen hin qabu taanaan fayya buleessaa fi diinagdee gaarii kan qabuudha jechuun hin danda'amu